Abantwana bemfundo eyaphansi bahlezi ekilasini yabo lombalisi wabo. Umbalisi uhlezi phansi labantwana oyedwa umntwana umile.

Abantwana abafunda ibanga laphansi bamile badlala phandle, balababalisi babo ababili. Abanye bagqoke amayunifomu, abanye njalo abagqokanga mayunifomu.

Ababalisi abafundisa ibanga laphansi. Bamile phambili kwekilasi yabafundi. Umnyango ukhamisile. Kulefasitela elikhulu.

abantwana abafunda ibanga laphansi bahlezi phandle kwendlu yabo yokufundela nxa kuyisikhathi sokuthi baphumule bayaphuma bayetshaywa ngumoya

Abantwana beba, bephansi, bamile egedini. Igedi livaliwe. Bagqoke ama yunifomu bonke, abanye bathwele izihlahla. Phakathi kwegedi kukhanya kulabanye abantwana

Abafundi abafunda ibanga eliphansi, ababalisi bayafaka ama chats emdulwini ukubancedisa ukuthi bebale ukwenzela ukuthi babambe izinto abazifundiswayo.

Ibhakane elitshengisa ukuthi usufikile esibhedlela kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafake emabhakane ezibhedlela ukwenzela labo abantu abangakwaziyo esibhedlela lesi.

Abantwana bamile egedini esikolo. Abanye bathwele izikhwama. Bagqoke ama uniform abantwana laba.

Abantwana abafunda ibanga laphansi basendlini yano yokufundela. Kulamabhentshi lamathebuli. Abantwana bathathu.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi baphandle kwezindlu lapha abafundela khona bagqoke amayunifomu bakhona abafundi abakhanya bebakhulu.

Abantwana abafunda izinga laphansi bayafunda labo izifundo zesayensi. Kuyabe kulezindlu zokufundela ezikolo ukuze abantwana benelise ukufunda kuhle izifundo zabo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bamile phambi kwendlu yabo yokufundela bagqoke amayunifomu abanye basukumise izandla kukhanya bebefunda.

Abantwana abebanga eliphezulu bagqoke ama yunifomu abanye bahlezi abanye bamile. Abahleziyo baya penda bafunda ngesifundo soku penda.

Endlini lapha okufundela abafundi izifundo ze Sicence, kuyabe kulemitshina okumele bayisebenzise ukwenzela ukuthi bafunde ngokuqondileyo

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu basendlini yokufundela bahlezi ethebulini bayaxoxisa ngendlela abafunda ngazo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bagqoke amayunifomu bahlezi phezu kwamabhentshi abo balalele ukuthi umbalisi uthini.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, basendlini yokufundela bagqoke ama uniform balalele umbalisi obafundisayo phambili.

Amankazana labafana abafunda imfundo yaphezulu basendlini la abafundela khona. Kulemitshina abayifundelayo yiyo abazayisebenzisa sebeqedile isikolo

abafundi abafunda imfundo yaphezulu basendlini lapha abafundela khona izimfundo zesayensi bagqoke amabhatshi

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu abafundela imisebenzi yezandla, laba bafundela ukuba belungise izimota basendlini yokufundela lapho abafunda khona.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, bahlezi banengi phakathi kweholu. Phambili kulabezempilakahle abakhanya bayabafundisa.

Isakhiwo esihle esabafundi abafunda imfundo yaphezulu. Isakhiwo lesi sakhiwe saba lezindlu eziya phezulu ezintathu.

Abantwana bemfundo yaphezulu bafake amabhentshi phandle .Abanye bahlezi emabhentshini ,abanye bamile Balembuzi phambili

Abafundi abafunda ibanga eliphezulu abanye bayabe befunda behlala khonale nxa sezivaliwe izikolo kumbe besiya ezikolo abanye bayasebenzisa ama bus

Abafundi abafunda esikolo saphezulu bayenza imidlalo yabo, ababalisi bamile, abantwana bahlezi bagqoke amayunifomu awokudlala.

Abantwana abafunda ibanga laphezulu bagqoke amayunifomu afananayo bathwele izikhwama ezilengwalo zamabhuku baya esikolo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bagqoke amahovolosi alombala oyisibhakabhaka bamile bakhangele umutshina abazasebenza ngawo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, bayagada imota nxa besiya kumbe bevela esikolo, imota ziyama phandle kwesikolo sabo.

Abantwana abafunda ifundo yaphezulu, abanye bahlezi egedini lesikolo abanye sebengena emoteni abahamba ngemota.

Abantwana bemfundo yaphezulu basekilasini yabo bagqoke amayunifomu abanye bahlezi basebenzisa ikhompiyutha omunye umile ukhangele emdulwini.

Ugwalo olusebenziswa ngabafundi abafunda ibanga eliphezulu olwesithathi. Ugwalo lolu ngolwekhemisi efundwa ngabafundi be"Rwanda".

Esikolo okufunda khona abafundi bebanga lephezulu kule zihlahla phandle lezinye izihlahla ezincane ezisikwe kahle emuva kwema zindlu zokufundela.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bahlezi ezitulweni. Phezu kwamathebuli abo kulama laptop abawasebenzisayo. Kulomunye umfundi omileyo.

Abantwana abafunda ibanga laphezulu bahlezi eholu, bagqoke amayunifomu balalele abakufundiswayo.

Esikolo okufunda abafundi abafunda imfundo yaphezulu, abafundi bamile, bagqoke ama uniform. Abanye ababalisi lezethekeli bahlezi emthunzini.

Abantwana bebanga lemfundo yaphezulu basendlini yokufundela bahlezi ezitulweni bayafunda umbalisi uphambili uyabafundisa.

Abantwana bahlezi phansi oyedwa umile, bagqoke amauniform umbalisikazi wabo uphambili. Bayafunda bafundela phandle phambili kwabo kuleclass yabo elamafasitela apendwe ngecolour enjengesbhakabhaka.

Abantwana abafunda ibanga lecreche bamile phandle kwendlu zabo zokufundela. Bamile ngaphansi kwesithombe njalo bagqoke ama uniform bahle.

Kulesakhiwo esakhiwe kuhle, lezihlahla eziqunywe kuhle njalo kulotshani. Kulabantu abahambayo abaya esikolo lapho okufunda khona abantwana bebanga lephezulu.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu basendlini yokufundela. Phambili kulabezempilakahle ababafundisayo baphinde bebacebise ngemkhuhlane.

Isakhiwo esihle muva kwesakhiwo kulezihlahla eziluhlaza tshoko, ngaphansi kulotshani obuthelelwa kuhle lamaluba. Yisikolo esifunda abafundi bebanga eliphezulu.

Abafundi abafunda eyunivesithi basendlini yabo yokufundela bafunda ngemetshini abazayisebenzisa nxa sebeqedile izifundo zabo.

Indlu yokufundela yebanga eliphezulu ilezitulo lamathebuli. Phambili kulomduli olombala omhlophe lomunye ngaphansi oluhlaza. Emaceleni kulamakhetheni.

Umbheda osendlini, lethebuli lezitulo ezimbili, etshengisa indlu yalapho ehlala abafundi abafunda imfundo yaphezulu abahlala esikolo, bayabe belombheda lethebuli yabo.

imfundo yaphezulu kuyabe sekudingeka ukuthi abafundi babelelwazi ama university ayaba lendawo la abagcine khona amabhuku ukwenzela ukuthi abafundi nxa befuna ukudinga ezinye izinto babuye bazethatha amabhuku bebale

Abafundi abafunda ibanga laphezulu bahlezi ezitulweni bafake ingwalo zabo phezu kwamathebuli abo balalele umbalisi ofundisayo phambili.

Esikolo lapho okufunda khona abafundi bebanga eliphezulu. Basendlini la abafundela khona. Esinye isifundi simile siphambili, siyafundisa abanye. Umbalisi umile eceleni.

Kulombheda, phezu kombheda kulezikhwama. Umduli upendwe ngombala oyisibhakabhaka yindlu lapho okulala khona isifundi esifunda eyunivesithi.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu basendlini yabo yokufundela basebenzisa ama computer aphezu kwamathebuli njalo kulamabhuku eceleni

abafundi abafunda imfundo yaphezulu bafunda besebenzisa ama laptop njalo abafundi labo bafunda begqoke impahla zabo

Esikolo okufunda khona abantwana bebanga eliphezulu kuyatholakala indawo lapho okugcinwa khona amabhuku ngoba abafundi labo sebedinga ulwazi olunengi.

Abafundi abafunda ibanga laphezulu basendlini yabo yokufundela abanye bahlezi ezitulweni omunye umile balombalisikazi wabo phambili bayafunda abantwana laba.

Abafunda imfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi bahambe ezikolo njalo labo abagogekileyo labo bayavunyelwa ukuyafunda. Akutsho ukuthi ma ugogekile awusayenelisi ukufunda.

Esikolo lapho okufunda khona abafunda imfundo yaphezu, kulezakhiwo esihle njalo lebhakane elitshengisa ukuthi isakhiwo lesi kuhamba abafundi kumbe kufunda abafundi abafundani.

Kulapha okufunda khona abafundi asebefundela umsebenzi waphezulu. Kuphandle kwakhona okuhle. Kulotshani obuluhlaza, njalo lemimduli yakhona mihle kakhulu.